Wetin love mean to you? Na wetin be de different way you feel about de pipo wey you love? True, true! Love mean different tin to different pipo. To me, love no be just wetin you dey feel for inside your body for anoda pesin. Love no be wetin you just dey talk for mouth. Love na wetin you dey show. De way you dey behave to de pesin wey you talk sey you love. And na different type of love dey. De one wey you dey show yoursef. De one wey pipo wey dey inside relationship dey show. De one wey you dey show your family members. Na different, different way I feel about de pipo wey I love. Nomba one, if I love pesin, I go like to dey spend time with de pesin. I no go dey give de pesin excuse. I no go dey tell de pesin sey I no get time. I dey do oda tins but I go give de pesin my time and I go give de pesin my at ten tion. Nomba two, if I love pesin I go respect am. I go no wetin e like and I go do am. I go no wetin e no like and I no go do dat one. Nomba tri, if I love pesin, I go always like to talk to de pesin. I no go hide anytin from de pesin. I no go dey lie lie give de pesin. If de pesin wan no wetin be true, I go tell am wetin be true. Nomba four, if I love pesin, I go really kari am for head. I go kari de pesin mata for my head. I go like am well, well! I go wan dey do wetin de pesin dey do. If de pesin na pesin wey I fit learn from, I go learn from de pesin. De pesin go teach me so dat I go beta for my life. I no go dey gossip de pesin for back. I no go dey talk bad about de pesin for back. Na so, na I go do, to pipo wey I love.

which responsinility you get for people wey dey around you one of the responsibility wey i get na to support people my friend my family even people wey be i no too know like that and people wey be sey i no even know at all my responsibility na to dey for them if dem dey struggle with any problem and i go fit help them with the problem i go help them another ting wey i suppose do for them na to care for them i no go see them dey suffer and i go just do as you say i no know say dey dey suffer i go feel for them and that feeling wey i get wey go make me do wetin i go fit do to take help them another ting wey i suppose to do to people wey dey around me na to dey follow dem dey talk because if i dey follow dem dey talk na that one go make them know wetin dey my mind and na that one i go still take know wetin dey their mind but ifm i no dey follow dem talk i just keep quiet and them too no dey follow me talk they no go know wetin dey our mind how we go fit take help each other another ting wey i suppose do for people wey dey around me na to respect them respect na something wey everybody like whether the person old or whether the person young and e no really tak any ting to respect pesin e no dey take anyting from pesin another ting ey i suppose do for people wey dey around me na to keep the place wey all of us dey clean and make sure sey e dey safe for them i no go throway dirty anyhow for every where because if i do am like that every where go dey smell and e no go dey comfortable for them if i do am like that they fit go get sickness dem go come dey treat am with money wey dey no plan for i suppose make every where safe too if i dey waka for road i see sey nail dey for ground stone dey for ground or someting dey for ground ey go injure my neighbor i go comot am for road so that e no go injure my neighbor and if for example i hear someting wey e be sey i suppose tell my neighbor to help am and i no come tell am that on no good so e good sey anyting wey e be sey i hear wey my neighbor go fit learn from e good sey make i share am with am

Wetin be your advise to young people wey no sabi do without alcohol the truth be say dis problem of young pipo wey no sabi do without alcohol na problem wey dey really affect young people for Nigeria and for all over the world. Now, how you go tek know say you no go fit to without alcohol number one, you dey tek more than wetin you dey tek before maybe before you no dey fit finish full bottle But now you go tek one, two, three and eh no go do you anything. Number two afta you don drink finish you go come dey misbehave you go dey talk anyhow you go dey treat people anyhow. Number three to know sey you no go fit do without alcohol your life depend on the alcohol if you wan start your morning na alcohol you go use tek start If you never drink you never start anything if you no take one shot you never start your day that one show say your life really dey alcohol hand and you no go fit do without am dis alcohol matter, no be say na bad thing to drink small no bad but if you come dey do am too much, na there Wahala dey Alcohol be like poison eh be like snake wey dey for inside bottle, if you carry bottle wey snake dey you open am, the snake go bite you Na so alcohol be, as young person wey wan go far for life, wey wan become better person for life dis alcohol matter eh fit cause problem for you, eh fit mek you get problem for your family with your papa and mama, with your brother and your sister. And if you get work, this alcohol matter fit mek you lose your work if them give you work mek you do, you no go fit do am well you go dey misbehave. Person wey even know say you dey drink well well, eh no go even gree give you work so how that one wan tek mek your life better? And the oga patapata of dem all be say eh dey cause big sickness for body eh dey cause cancer. And big big sickness wey be say eh fit take your life So, my brother, my sister, eh good say mek you tek care of the way you dey drink and if you be person wey dey drink well well mek you seek help.

Tell us wetin you know about to keep yourself safe and tell us wetin people fit do to keep diaself safe To keep yourself safe, e dey very important because bad things dey happen for life wey person no plan for and e get many things wey you go fit do. Number one. If for instance, you dey use phone, you dey enter internet and you dey browse, e good sey make you dey careful, make you nor too put everything about your life for inside the place wey you dey browse, because bad people dey for internet, that thing wey you put for there, dem fit use am take find you trouble, so just put that thing wey be sey e no too, e no go really draw at ten tion to people at all so that you go dey safe. Number two, if you dey for house, make sure sey your ground, e dry, e no wey, so that person wey dey Waka, no go draw fall Make sure sey the things wey you dey use for your house, e dey in good condition If any wire dey wey no good, throwey am, or call person make e come fix am so that problem nor go come E good sey if you put food for fire, make you stay dey check am, because na from there fire take dey start dey burn house E good sey if you wan travel, or if you dey for house, night don come, you wan sleep, make you lock your door, make you lock your window Some people for their house dem dey keep pepper spray, or bottle Incase any wahala burst. You too you fit do like that Or if you dey Waka for road, you fit hold pepper spray So that in case any bad person wan do you anything, you go just spray am for that person eye and that bad thing no go fit happen Then e good make you dey lis ten to television, if na television, if na radio, or if you dey browse, dey lis ten to news, so that you go know wetin dey hall for the area and if government give direction, e good sey make you obey If you dey for somewhere, and your body dey do you like sey make you comot, maybe you dey feel sey something wan happen, true true, make you comot. Or maybe you dey feel sey this place wey you wan go, you no go fit go, you fit stay for house. And above all, e good sey make you take care of yourself. Dey drink water, dey exercise, dey read better book wey be sey go make your mind calm down

if yu dey compare yorself with odas e dey affect haw yu feel about yorself if yes explain di truth bi sey e no too bad to compare yorself with odas sometimes na da one go fit make yu know if yu dey do di correct tin abi yu no dey do di correct tin buh wehere problem na where after yu compare yorself with odas finish yu come dey feel bad about yorself yu come dey feel sey di [pesin beta pass yu if yu check many app wey pipol dey use today like facebook tiktok lint in yu go see sey many pipol de dey post wetin dem don get for life and if yu dey reasom am say ids pesin beta pass yu yu no go like am at all di reason why dis na big problem b i sey number one u go make yu dey doubt yorself u go dey feel say yu no go fi dey make am for life yu go dey feel say e don late so yu no go fit just try anitin make yu just rest number two e go dey make yu dey worry too much morning ooo afternoon night yu no go dit sleep bicos yu dey think of di beta wey oda pipol beta beta pass yu number three e go dey make yu de talk bad about yor own sef instead of yu to dey praise yorsef to dey happi for di small tin wey yu don fit do yu go dey talk bad about yorsef yu fit check yorsef for mirror yu go dey hiss bicos yu no dey proud of yorsef if pesin dey able dey praise yu yu no go take am serious bicos yu go feel sey di pesin dey lie anoda problem bi sey e go make yu tire time wey yu suppose dey use dey take cake of yorsef dey take care of wetin yu dey tink deh take care of wetin yu dey talk or wetin yu dey do e go take dat time from yu yu go dey focus on anoda tin yu go dey focus on di tins wey bi sey yu dey see di tins wey e bi sey oda pipol dey do na dos ones yu go come dey focus on and dat one don good so e good sey ik make yu after yu don compare yorsef with odas finish make yu tink of yor own sef dey proud of yor own sef take am one step at a time make yu no worry yu go surely rish dere

How you dey feel? wen you dey talk to people wey dey judge other people based on dier tribe or based on where dey come from de truth be sey to talk to people wey dey judge other people based on dier tribe or based on where dey come from e no really dey easy and sometimes I come reason am sey dis tin wey be sey dem dey do e no really make sense na different different way dem dey take do am. e fit be sey dey do dey laugh other people or laugh de place wey be sey de person come from or dey go dey talk bad bad tins concerning de place wey de person come from e fit be sey maybe if de person no sabi do sometin dem go talk na because of where de person come from na himmake de person no sabi do am. or e fit be sey because of where de person come from dem no go want give am work or dey no go want let am sometin wey be sey e suppose get eventhough sey you wish to get am I don follow many of dis people talk and I don find out sey na plenty reasons dey make dem treat others like dat number one e fit be sey dey no hear sometin well about de people wey come from a particular maybe other don't like sey dis person wey come from dis place see de way dem dey do see de way dem dey talk number two e fit be sey na because of fear maybe dey don hear sometin about dat place, about dat tribe and dey come dey fear, dey no want make wetin dem hear really happen and number three e fit be sey dey never really sabi de tribe well well dey never sabi people wey be sey dey dey other tribe or dey come from different different place so because of dat one dey go like talk anyhow of de people wey come from dat place some men wey be sey i don get de information concerning dis kind matter na for me to follow those people talk to follow dem share one mind so dat all of us go come as one.

who dey make yu feel sey yu get value for yor life and haw dem take dey do am plenti pipol wey i don know for dis life dey make me feel sey i get value for my life for example my mummy my mum na pesin wey bi sey e dey veri veri nice na pesin wey i fit talk to i no go dey fear sey she go judge me or she go course me or she go shout for me na pesin wey be sey e dey give me advice and me and am we dey close well well she dey always lis ten to me she no go tell me sey di tin wey i dey talk e no make sese or di tin wey i dey talk bad well well but she go correct me with love anoda pesin na my sista me and my sista we really dey close she no dey use my matter dey play at all na pesin wey be sey always dey make me dey happi if i wan still follow her talk she no dey tell me say she dey busy evritime but she go give me time to take follow me talk and if she wan still advice me base on she bi my best sista she still dey advice me on wetin to do she no dey tell me bad word she no dey give me bad advice if i do well she go tell me say i do well if she wan praise me she go praise me she no dey hide am and if she wan still correct me she no go correct me so tareee i go come dey feel bad for myself but na love she dey use take dey correct me anoda pesin na my friend i get friend wey e bi sey no dey take my matter dey play at all i get friend wey bi sey if she see sey i no dey happi she be di first pesin wey go notice am and she go ask me sey wetin happen wetin make me no dey happi and if i don tell am di tin finish she go come comfort me even though say she no get di solution to di problem she go tell me word wey e bi say make my mind calm down she no dey jugde me so i no dey fear to go meet am i still get broda wey no dey follow bad way and he no dey use my matter dey play too e dey protect me e no dey like make i enta problem dis pipol wey i get for my life make me know sey my life go beta and make me know sey i get strong pipol wey know sey i get value

Tell us about the pesin wey you dey really look up to and that pesin don take help you to beta for life of all the people wey be say i dey really look up to one of them na one of my friend although she senior me well well she don marry she don get pikin but me and her dey close and i remeber sey the first time wen i see her i bin no no sey we go become friend like that but as we come dey talk small small we come dey dey close and i come know many ting about her she like God well well and she dey like do the things of God she be pesin wey be sey dey like to dey encourage pesin and she no dey draw body go back if you wan near am she dey always dey bring herself down both small pikin both old people dey dey like to the near am well well because she get good character she be pesin wey be sey dey make people laugh and she too she dey laugh she dey smile she no dey squeeze face she be pesin wey be sey she sabi to dress and she dey advise people especially young young girls how to dress well so that they go dey good no be sey dey go dey open their body the way other small small girls for the society dey open their body and as you dey do all this one i come dey learn many ting about am wey be sey me too fit use for my life she be pesin wey be sey don pass through problem too and she come tell me the ting wey be sey she do so that she go fit deal with the problem one of the ting she tell me be sey she no dey wan dey herself buh she dey wan mix with people so that she no go too dey think and she try not to think of the problem wey be sey she don pass through e get one word wey she talk she say make pesin no dey too tink of the problem wey be sey e dey face especially problem wey the person know say e go fit control am e no go fit solve am so why you go dey tink because if you dey tink that one go one go add more problem for you so as me and her dey always dey talk i dey get plenty advise from her wey dey help me dey grow wey dey help me dey mature and that one really make me dey happy sey i meet person like am

Tell us how de things wey government dey do dey make you dey secure and dey responsible. Number one, de thing wey government dey do dey make me dey safe, sometimes if de country no dey safe or some states no dey safe, government go come with different different laws to protect us. For example, dem fit talk sey from so and so time to so and so time, make people no waka or comot for huz or drive, make dem no go so and so place. Sometimes too, dem go come television because different different television program dey, dem go come television, dem go talk of many things, dem go give us information and we wey dey watch de information, we go come know wetin de happen. No be sey government dey hide something from us, something wey be sey go really protect us, something wey be sey go save our life, government no dey hide am from us but dem dey tell us information wey be sey we go use take help our self. For money mata, government still dey give law wey dey make sure sey we dey safe, e neva too tey wey government bring law for ATM mata wey dem talk sey if you dey operate one bank and you withdraw from de ATM of dat bank wey you dey operate, dem no go collect charges but if you come go anoda bank go withdraw, dem go collect charges and some persons don come to talk sey dat law wey government bring, e good well well to support people so government dey really dey try. Even for our environment, government dey bring law to make sure sey we dey safe, e get some company wey dem don set up, some agencies wey dem don set up to care for our environment. If I dey waka for road, I dey see people wey dey ride big motor becos dem wan pack dirty wey people don gather and dem go still tell us sey make we no dey throw away dirty for anywhere wey we see, make we get where we dey put am and when we wan throw away all those ones, make we throw away am well, so dat one too still dey help. Government still dey bring law to encourage people to join community, to join hands to make de community clean, sometimes dem dey even give reward sey, if you do like dis, see wetin you go gain for inside. For example, environmental Saturday dey wey government don put for ground sey every last Saturday, make you clean everywhere. So all dis ones too wey government dey do, e dey motivate me, e dey give me dat mind to do something for others.

E get any sport wey you dey play wey e dey make you feel alive? Many pipo dey play many spot wey dey make dem feel alive. Some pipo dey play football, some dey play table ten nis, some dey play volleyball, some na handball, some na to dey waka or to dey run for field. For me, I no too sabi sport, but if I wan play any one, na to dey run for field na e I dey do. Na dat one really dey sweet my body well well. E dey really dey make me get power especially if I dey play am with my friends or if I dey play am with my family members. Especially if no be only me dey do am, de tin dey make my body de sweet well, well. becos na somtin wey good to shake body. E dey make pesin get beta mind. E dey make pesin get beta health. E dey make pesin dey forget dey problem wey e be sey e dey face for life. And, after pesin don play de sport finish, e no go even remember any problem wey e be sey e get before but e go dey happy sey e play dat sport For me, if I dey run, e dey make me dey tink of so many good tins. E dey make me dey imagine tins. For example, I go dey ask mysef sey, what if as I dey run, I just run comot from dis place wey I dey, just run enter one particular state, one particular country wey be sey I like to go. So dat one, e dey really make my mind, dey sweet me. And dey good tin be sey, na somtin wey be sey I dey do everytime. I no need go one big occasion wey plenty pipo gada, dat kind one wey be sey you go need to win moni, you go need to come out as first, before you go collect de moni wey you win. No be dat kind one. De one wey be sey I dey fit to do with my friends and my family, dat one, na e dey sweet me for body.

If you dey go ocassion you dey fit dey connect wit people explain how you dey feel wen you dey at ten d party As person wey be say, I dey like to meet new people If I go party or if I go ocassion I dey like am well I no dey shy to talk to person wey be sey I never see before or person wey be sey I no know I dey like to dey make friend I dey like to dey start to dey follow people dey talk eventhough sey no be de person first follow me talk If I go ocassion, or I go party I fit see person wey wear one fine dress, I go just tell de person sey " I like your dress - o." Or I fit see person wey dey smile, I go tell de person sey, "I like your smile -o". Or " I like your hair - o" If I do am like dat and de person still like me too and de person want still follow me talk, den de person go still follow me talk and from dere de talk don already start. And especially If I go wey party dey If I go ocassion and I see people wey be sey I go fit learn from, maybe for example, e get people wey sabi skill; one kind skill wey be sey I like to learn e fit be baking, e fit be to dey design for computer e fit be to make hair e fit be to sew cloth any skill at all wey be sey I dey like to learn and I come see person for ocassion wey dey do dat one dat one na easy way for me to follow de person talk so I no dey shy sey people too plenty for party I go come go siddown for one place or I go come carry my phone dey operate am. I dey always keep my eye for front dey look for de next person wey be sey I fit put for talk dey next person wey be sey I fit follow talk because I know sey dis world na small place I fit go somewhere now I go help dey person for front or e fit be sey na de person go help me for front e fit be sey de person know somebody wey go fit help me e fit be sey I still know somebody wey go fit help de person so na e make I dey like to dey follow people talk if I go ocassion.

How you dey feel if you go club? meet your friends de truth be say I no be de kind person wey dey like to dey go club because I feel sey club e too dey loud and de tins wey dey dey do for dey na tins wey be sey I no go fit join dem do but e get one time wey one of my friend invite me go one club I be first tink sey e go dey very loud and e get tins wey dey go do for dey wey I no go want put body so need no dey for me to go but she come convince me say make I follow her go sey, even if sey I no want do anytin I fit sidown on my own, nobody go talk anytin so - o we come go de club and truly truly I sidown on my own I no join dem do anytin but even as nobody disturb me even as I no even mind de tins wey dem dey do I no still dey settle because I no be dat kind person wey dey go dat kind place what if person wey know me sey I no dey come dey, come see me for dey wetin de person go tink about me? or what if problem come burst? maybe problem come happen den police come come den police come carry me join people wey be sey dem dey find before I go start to explain dem don already put me for inside plice station so because of dat one I no dey like to dey go club at all instead, I go just dey for house, dey do wetin I dey do because de club; people wey full dey, na pepole wey be sey dey no get dat mind dey no get dat sense to do wetin dey well, to do wetin dey good dey dey over do if na drink, dey dey over drink if na dance, dey dey over dance dey no just dey do sometin wit calm body and calm mind at all and I no be person wey dey do sometin like dat so - o I no dey really dey comfortable if I dey go club so, na e make, if my friend tell me say, see where dem dey go I survey de place, I see sey de place no go go well I go just stay for house.

wetin dey make you dey stress and how e take dey show for your body or for your mind sey you dey stress na many tings dey make me dey stress one of dem na if i get plenty tings wey i wan do and i no get the time to do am maybe for example i get work and the work na work wey be sey i need to do na urgent work wey dey don of ten give me the time and the date wey i go take submit the work and that time don dey reach but i never fit do am i never even start or maybe i don start but i never finish am dey make me stress another ting wey dey make stress na if me and person dey quarrel i no dey like make me and person dey quarrel whether na the person offend me or whether na me offend the person e dey always dey make me dey stress i no still dey like am if i make mistake maybe me and pesin no quarrel but i make mistake and pesin see am pesin come tell me about am i go just dey tink am dey tink am dey tink am for my mind sey i don do am mistake and that one dey make me dey stress or maybe i no get work i no get money and the small money wey i get before don dey finish i no know how i go take feel am how i go take talk am again i no know where my next food go come from that one too dey make me stress or maybe i no sleep well the way i suppose sleep or i no chop well the way i suppose chop that one too dey make me stress and for me to know sey i dey stress e get the way my body go dey do me i fit cry if the stress too much i fit come quiet i no go dey follow people dey talk because i wan dey on my own e fit be sey na headache my head go just dey pain me e go just be like sey pesin dey pound am that one too show sey the stress dey my body so na for me to know how to manage am so that the ting no go pass be careful.

How pressure take dey affect how you dey make decision First of all, na different kind of pressure dey One, na wetin dem dey call time pressure Day one na when you nor get enough time to do the thing wey you suppose do so you go come dey rush Or, wetin you suppose do first na that one you go come dey do last, and wetin you suppose do last, na wetin you come dey do first Another one na pressure wey you dey get from people Maybe your family member, or your friend, or maybe your Oga for work, or people wey be sey you no even know, dat one too fit make you dey for pressure. Another kind of pressure na the one wey be sey di wey you dey feel go dey out pressure on you to do something Instead of you to think with better mind, you go come dey take decision based on di way you dey feel, and that one no good Another one na now di one wey dey come from money, pressure wey dey come from money, maybe because you no get money, you no get work, you go come dey feel pressure. All dis kind of pressure, na one place wey dem dey lead to. And that place wey dem dey lead to, e no good at all Number one. If I dey for pressure, e dey make me no Sabi to dey do something even if sey I Sabi do the thing before Because of that pressure wey I dey, e go just make me forget wetin I suppose do E go be like sey my head empty Another way wey pressure dey affect me, e dey make me dey stress myself, e dey make me dey over think, dey over worry, especially that one wey be sey I no get enough time to do wetin I suppose do I go come dey rush, and that rush wey I dey rush go make me dey stress my brain, and e fit even make me sick Another problem wey be sey pressure dey do if I dey do decision, e no go make me think well Instead of me to try different different way to solve problem, I go just relax, I go just dey follow just one road, just one road and other road dey o, other fine fine road dey wey fit even make the thing easy for me, but because of that pressure wey I dey, I no go fit see the time to check other way so that one too na problem And I dey learn to deal with the pressure, to take am one day at a time, to care for myself

tell us story of the day wey be sey you no get some of the things wey you need e get one morning wen i wake up i don pray i don sweep finish i wan come brush teeth i come see sey my maclean don finish i been tink sey e still dey but e come suprise me sey e don finish so i come beg one of my neighbor make e give me maclean so na him i come use then as i wan baff i come see sey my soap too don finish i just weak i come just sponge rub my body just pour water na so i come take do then the place wey be sey i wan go i come see sey i don late i no fit chop i no fit cook beta food i bin wan do rice and stew so na only rice i come boil i come chop the white rice like that for where i go i stay there till almost night reach i come come house i don already buy the tings wey i take do stew so wen i reach house e get one blender wey dey dey use with hand take blend tomato and pepper i cpme sey make i use hand but as i dey use hand the blender come break i no fit use am again i come go borrow my neighbor granding stone na im i come use then as i don blend finish i come sey make i put the stew for fire make i start to cook gas come finish so that night i come dey find where i go take fill gas the first place wey i go the person wey i think sey e go dey there the person no dey i come need to go far place i come dey hurry as i reach there i see sey dem dey i come dey happy i come fill the gas i come carry the gas come house then as i dey cook the stew i come see sey i no remember to buy maggi already i get salt i just tire for the whole ting i come still beg my neighbor for maggi because night don already reach store no go open so after all this ting the ting com really pain me well well because i been no expect sey every where go just scatter like this but i come gather mind do wetin i suppose do i come still see reason wey go make me smile the next day i tell one of my friend sey see wetin happen she come even tell me sey make i no vex make i dey sorry make i just take am the way i see am maybe next time na to check my tings well and to plan so that wetin happen before no go happen again

Tell us wetin you know and wetin you think about depression Depression na mental health problem wey dey face people for Nigeria and for di whole world Na something wey be sey e dey common well well but plenty people no too dey talk about am. Depression na problem wey fit affect man, e fit affect woman, e fit affect big person, e fit affect small person, e fit affect who poor, and e fit affect who rich. Depression dey come in different way Na something wey be sey if e happen, you go just dey down for soooo long na something wey be sey if e happen, you no go fit eat, you go just wan dey on your own dey think dey think dey think, you fit even dey cry Depression na something wey dem dey fit dey treat, and na many ways dem dey fit dey treat am Di person fit take drugs, e fit change di way e dey live e life, or if fit go therapy wey besey e go dey follow doctor dey talk, dey tell am e story, and di doctor too go dey help am Depression no be death sen ten ce, and e good sey make person no deny am sey e nor get depressed if truly truly, e get am Nor be something wey be sey dem dey shame put, but na serious problem wey person need to pay at ten tion to And for people wey be sey dem get depression, na many things dey cause am E fit be sey na something wey dey run for di family, e fit be sey na one bad thing wey the person go through for life, maybe dem abuse the person wen di person small, or e fit be sey na where di person for dey work, maybe for example e dey work for hospital wey e dey see so many problem, e dey see people wey dey sick, different different sickness, e dey see people wey dey die and those wey be sey dem dey cry for who die. That one fit make person enter depression So for person wey get depression, e need care, e need person to always dey carry am along, to always dey show am at ten tion, to always dey show am care those kind people, dem no even suppose dey on their own because sometimes, dem even dey think of to kill their self, e dey come their mind So na for dem to spend time with people wey be sey dem trust, na those ones go help dem

how rejection take dey affect how you dey see yourself and how you dey value yourself the truth be sey e no get anybody wey dey go reject wey go dey smile for face or wey go dey laugh e deybreally dey pain person if for example sey i wan apply for someting or i need help from person or i want make pesin do sometin for me and the person reject me the ting go first shock me because no be sometin wey be sey i dey expect then the ting go come even pain me i go just dey down and i go dey vex then i go come still dey doubt myself sey maybe i no really dey in good place for pesin to help maybe e get someting wey i do na him make the pesin reject me i no go even get confidence for myself i go always dey look down on myself i go fit even dey talk bad about myself if i wake up for morning look myself for mirror i go even hiss sey e no get any beta ting wey dey my body i go dey blame mysef i go feel sey na my fault maybe e get sometin wey i dey do wey i do or e get wetin dey my body wey make the pesin reject me and another ting wey e take dey affect me be sey e go make me come dey by myself i no go wan meet other people i no go wan talk to other people i no go wan dey follow other people dey do tings even if other people wan make i join them do tings i go dey give excuse because i no wan fail them and another ting be sey e go come even dey make me dey overtink i come dey tink sey na so dey go dey continue to dey reject me for front if opportunity dey wey i suppose put my body i no go do am because i go feel sey dey go still reject me e go come dey put fear for my body but as time dey go i don learn sey for me to deal with this kind matter na for me to dey tink of the good ting wey e be sey i dey do because i believe sey every body get wetin dem sabi do well well so i need to the tink of all those ones dey remind myself sey even if sey i no do sometin well e get some other tings wey e be sey i still dey do well that one help.

Advice di government how dem go tek mek learning for school better One thing wey dem go do na for dem to build new new buildings, some buildings for school don old well well roof dey leak, chair nor good, no fan and all dis old old buildings no dey mek di learning dey sweet for di students So, if na to renovate di building, mek government renovate am. Or, if na to repair anything wey dem wan repair, if na new chair dem go bring to fix fan, to fix windows, or na to just build new building government fit do dat one Another thing be sey, school need computer to dey work E need computer for students to learn, to mek things easy School still need science lab E no bad if people wey dey study science for school, dem dey do practical. Because day one go mek dem Sabi wetin be di thing wey dem dey learn for class well well. What of library? School need library So e good mek government give school library wey books dey so dat students go fit dey read join plenty plenty things wey be sey dem know before Government still need to train teachers for school and dem still need to dey give teachers small small money even though sey dem dey lay dem their normal salary dem fit dey give teachers small small money join to encourage dem dat one go mek teacher mind sweet dem so dat dem go fit dey teach di students well with better mind E still good mek government dey teach people skill Both the teachers o, and di students Better skill wey be dey dem go fit use later for life E still good sey mek government dey try carry do parents along dey try mek di parents dey know wetin dey happen to dia children no be sey when parents carry dia children go school, dem go just leave all fu work for di teacher Anoda thing be sey, mek government try to dey reduce load of di teacher if di load too much for di teacher, di teacher go breakdown, di teacher no go happy, and di students go suffer And mek government dey check on them from time to time Dey check on di teacher, dey check in di students dey check how di learning dey be for di school So dat if dem see any way wey dem go fit mek di thing better, dem go quick see am, and den go do am.

tell us how people culture de mek dem become who de want be and how you feel about am the truth be say people culture de important and pipul really respect their culture well well some of the culture wey de really make people happy na festival or ceremony festival like new yam festival and em other festival wey e be say tribe hold tight well well then anoda one na language the language wey you de speak na your culture wey de really make you respect dat culture then another culture na na dress maybe the way your tribe de tribe de dress di way your community de dress anoda one na music maybe e get particular music wey e be say people know say na from your side dem de sing am or maybe other things like the way una de respect elders the way una hold family tight and all dat ones all these ones na culture wey people hold strong and all these things e get how dem take de make people life de good well well and one of dem be say e de make dem know say dem belong to something dem no just come this life come de just like dat but e de make dem know say dem really de part of something and dat thing wey dem de part of na something wey e be say e de important another thing be say e de make them get pride dem de feel say dem don really get better thing dem de carry their self up and dat one no bad because wen you de part of something wey dey good and wey people know you go surely carry yorself up anoda thing be say na way wey be say people de use take de talk to other people e get some kind dress wey person go wear e de send message say na here i come from e get the music wey the go sing e go send message say na here I come from e get the way the person go behave maybe the way e de respect people maybe like as yoruba now people know sey e get how the men de greet and e get how the women de greet dat one na something wey be say e de make edi people wey belong to dat culture de happy so culture de bring people together and e good say make we de respect the culture of other people

Wetin people suppose dey learn for religious house Religious house na house wey be sey people dey go dey go worship person wey dem respect, wey dem dey call divine E fit be church, e fit be mosque or any other place wey really dey special, wey people dey respect well well Wetin people suppose dey learn for there? Dem suppose dey learn how dem go fit tek near dat person wey dem dey respect, dat person wey dem dey call Divine how dem go fit tek near di person well well Another thing wey dem suppose dey learn na how dem go fit tek dey show concern for people nor be sey if person dey go through problem, dem go throwey face, but dem go wan ask questions find out wetin really dey happen to the person and how dem go fit tek help di person Another thing wey dem suppose dey learn for there na how to forgive people Because for dis life, person must mek another person vex, and if you no forgive, na so you no go get any friend You go just dey keep enemy with almost everybody But, if you forgive, e go mek your friendship with another person sweet well well Another thing wey people suppose dey learn for there na to dey talk true Because lie lie no good Lie lie dey mek person hate another person But if you talk true, e good well well because dat one go even open beta road for you Another thing wey people suppose learn na to dey respect another person Whether di person different from you, maybe e get money pass you, or e no get money reach you or maybe e no get di kind height wey you get, or e no dey the kind size wey you get e good mek you respect di person And mek you still bring bodi down if you and person dey talk E nor good mek you dey always dey talk, you no go give di other person chance to talk Or if una wan do something, you go always talk sey na fi one wey you talk naim dem must do You no go allow di oda person talk for inside di mata Another thing wey people suppose learn na mek dem no dey show partia mek dem no dey do partia And if dem do something wey no good mek dem no dey blame anoda person, dey shift di blame to another person But, mek dem by their self know sey wetin dem do no good, and mek dem try repair dat thing wey dem do